Kw'ishure, abanyeshure bari hanze. Bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko. Ni abakobwa. Abahungu nabo bariko barabarorera. Bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Aho bakinira hakikujwe n'ibiti vyinshi birebire.

Igorofa irimwo amashure ni nini . Irapfunze amadirisha n' imiryango . Isize ibara ryera .ivyuma bisize ibara ry' ubururu .Hanze mu kibuga hari abanyeshuri benshi barakina umukino w' amaboko w' umupira . Hirya yabo hari abandi bariko barabaraba .

Abanyeshure babakobwa bambaye impuzu zokwinonora imitsi bariko barakina abandi babaraba hirya yaho hari amazu atonze kumurongo. akikujwe nibiti birebire vyinshi.

Ko ishure ry'abana bagitangura bafitse ikibuga ciza cane kirimwo isuku gica fyemwo aho bakinira hafise amabara menshi ayirabura ayatukura ayo umuhondo ayera n'ubururu hubatseho amaze atonziyo ku muronga afise amabara ayera.

Abanyeshure bakiri bato benshi bambaye impuzu zokwinonora imitsi bariko barakora imyimenyerezo mwigisha wabo abereka ivyo bakora n'abahungu n' abakobwa hirya yaho hari ibiti vyinshi bitey kumurongo.

Kwishure mukibuga abanyeshure babahungu batonze umurongo bambaye impuzu zisa muntoke bafise imipira ibiri itukura inyuma yabo hari ibiti vyinshi bihakikuje

Kw'ishure mu kibuga, hahagaze abana ba bakobwa n'abahungu b'abanyeshure, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Umwigisha w'abo ahagaze hagati y'abo abaha amabwirizwa y'uko bagiye kubikora.

Ishure biboneka ko rishaje. Utuzu twa sugumwe dusize ibara ryera hejuru, iry'ubururu n'iryirabura hasi. Imiryango ishushanijeko abana b'abakobwa n'abana b'abahungu berekana umwe wese ko afise akazu ka sugumewe gatanadukanye n'akuwundi,

Abanyeshure babahungu nabakobwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mukibuga bariko barakina hirya hari imiduga ihahagaze barikumwe numwigisha wabo abereka ivyo bakora hakikujwe nibiti vyinshi

Abanyeshuri babahungu n' abakobwa, bambaye impuzu zokwinonora imitsi, bariko barakina umupira w' amaboko, hirya yaho hari ibiti bitonze kumurongo birebire, barikumwe n' abigisha babo bahagaze iruhande.

Kw'ishure rishaje hasize ibara ryera n'iryubururu. Utuzu twa sugumwe dufise ibara ry'umuhondo .twerekana aho abahungu baja naho abakobwa baja. Imbere yaho hari intebe iriyo.

Mu kibuga hasize ibara ry'icatsi, hari n'imirongo ihaciye. Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko hariho umwigisha ahagaze abereka abahungu n'abakobwa hakikujwe n'ibiti birebire vyiza bitonze ku murongo vyinshi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi rirashaje risize ibara ry'ubururu n'igera mwu mbuga hari umusenyi inyuma yabo hari ivyatsi amaze ahakikuje n'ibiti ihirya yaho hari abantu babiri babahahagaze.

Abanyeshuri bahagaze mu kibuga batonze k'umurongo, bafise imipira ibiri muminwe yo gukina ifise ibara ritukura, nabo bambaye impuzu zokwinonora imitsi, inyuma yabo har'ishure n'abandi banyeshure bicaye, hirya har'ibiti birebire.

Igorofa irimwo amashuri, yubakishijwe amatafari n'umusenyi. Hasize ibara ryera. Mu kibuga hari ivyuma bibiri bakiniramwo umupira w'amaboko. Hakikujwe n'ibiti birebire.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, risize ibara ryera, hejuru hari itara rirerire, intebe zitonze ku murongo mw'ishure ziteretseko amasakoshi, umuryango uruguruye, usize ibara ry'icatsi.

Igorofa ni nyi ririmwa amashure isizi baragera ikikijwe n'ivyuma bisizi bararyubururu hanze mu kibuga hari abanyeshuri benshi, ariko barakina imikino yo gusiganwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi n'abigisha babo bambaye izo mpuzu nyene.

Abanyeshure nabakobwa Bari mukibuga bariko bakina umupira w'amaboko, hirya hari abandi banyeshure b'abahungu nabo ariko barakina Aho Bari hakikuje n'ibiti birebire cane vyishi, hari n'abigisha bariko barabaraba.

Ishure rikikijwe n'igihome cubakishijwe amatafari n'umusenyi. Mu kibuga, hari abana b'abahungu batonze ku murongo. Bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Umwigisha wabo ahagaze imbere yabo ababwira uko bagiye gukina. Nawe nyene yambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Hirya hari ibiti birebire.

Murugo gw’umuntu hateye ibiti vy’amavoka, birebire binini bisa neza. Musi yavyo, har’agatebe, hirya harah’antu barunda iyarara , inyuma yaho har’akazu ka sugumwe.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bari mu kibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaboko hagati hari umuntu w'umugabo akuze b'umwigisha wabo, ariko arabafasha hakikujwe n'ibiti birebire vyinshi.

Ku mashure hari akazu ka surwumwe kubakishije amatafari n'umusenyi. Hejuru hasize ibara ryera, haruguru hari itara rirerire. Umuryango uruguruye, hamanitse igipapuro hejuru cerekana ko ari ahagenewe abahungu gusa.

Ishure ry'ubakishijwe amatafari numusenyi , umuryango wishure urugaye bakoresheje ingufuri ,ikiyo cumuryango caramenetse urugi rusize ibara ryera ,hasi hasize ibara ritukura.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko imbere yabo har uriko arabafasha umwigisha irya yabo haru abandi bana bariko barakina.

Kw'ishure ry'abana bakiri bato, mu kibuga hari abanyeshure benshi bariko barakina umupira w'amaboko, n’abahungu n'abakobwa, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, imbere yabo hari umwigisha ariko arabereka ivyo bakora.

Igorofa ririmwo amashure, yubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru hari amabati asa n'ubururu, ku mpande hasize ibara ryera, mu kibuga inyuma y'amashure hari umugore ariko ararengana yambaye impuzu z'ubururu.

Mwishure ryubakishije amatafari n'umusenyi imbere yaho harakazu kasugumwe hejuru gasize ibara ryera handitsweko n'ibara ryirabura ryerekana ko hacafyeko umugore kwari akazu kasugumwe kabapfasoni.

Ahakoregwa ubushakashatsi bujanye nukuvura, idirisha rirugaye, imiryango irugaye, nta muco, ntatara ryaka hakikujwe n'ububati bw' igiti nabwo bwugaye, haterets' imeza

Abanyeshuri biga umwuga wo kuvura .Bari aho basanzwe bakorera ubushakashatsi . Ni benshi bakikuje umwigisha wabo yambaye ishati yera, Bose mbaye udufukamunwa. Ku meza ,hari amacupa menshi ahatondetse .

Umunyeshure wo muri kaminuza yiz' ibijanye no kurima, ar' ah'akorer' ubushakashatsi, kumez' afis' urupapuro ni karam' arik' arandika, yambay' impuzu yera, imbere yiwe hari nyabwonko, kumeza harih' ibint' akoresh' itomati n' icupa ririmw' amazi .

Abanyeshure biz’umwuga wo kuvura, barahasanzwe hakorerwa ubushakashatsi ,bariko bariga. Umw’afis’igipapuro muminwe, bambaye impuzu zisa zera z’ishure. Imbere yabo, har’inyabwonko.

Inzu yubakishijwe amatafari atukura hasize hejuru ibara ryera amadirisha arugaye hari igitambara c' ubururu hari umugabo yicaye ariko akora ubushakashatsi kubijanye n' ivyo kuvura.

Kwishure ryakaminuza ahasanzwe hakorerwa ubushakashatsi hubakishije amatafari meza atukura hari isuku hasa neza hari intebe ndende ntawuzicayeko hejuru hari itara kumeza hateretse ibikoresho bakoresha bimeze nkamacupa

Muri kaminuza ahasanzwe hakorerwa ubushakashatsi, amadirisha arugaye n’igitambara c’ubururu hasa neza amatara araka cane imbere, hakikujwe n’intebe hirya yaho umuryango urugaye amatafari ahubatse aratukura.

Ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara ryera hari akabati karekare keza ku bakiye ku gihome imiryango imwe iruguruye iyindi irugaye naho abanyeshuri bakorera ubushakashatsi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara yera hejuru harera, kuruhande hari akabati kubakiyeho karekare gafise ibara ryera n'iritukura haruguruye ahandi naho harugaye hamanitseko ibipapuro.

Ikigo c'ishure, aho abanyeshure bakorera ubushakashatsi. Hari abakobwa babiri b'abanyeshure bambaye impuzu zera. Iruhande yabo ku mameza hateretse amacupa menshi arimw'imiti itandukanye bariko barakorerako ubushakashatsi.

Mw'ishure ahasanzwe hakorerwa ubushakashatsi hubakishijwe amatafari meza atukura. Ku gihome, hubakiyeho akabati k'igiti gafise ibara ryera n'iritukura. Imbere hateretse uducupa twinshi bakoresha.

Kw'ishure ahakorerwa ubushakashatsi idirisha rirugaye, hejuru hari igitambara gisa n'ubururu ,hubakishijwe amatafari atukura asize ibara ryera, kugihome hubakiweho akabati kare kare kanini keza gafise ibara ritukura.

Kw’ishure ahasanzwe hakorerwa ubushakashatsi, harabana bariko biga umwuga wo kuvura. Bariko barakora, biga bakoresheje ibikoresho amacuparimw’amazi, imbere yabo har’inyabwonko, inyuma yabo, har’ikibaho cirabura kirekire.

Abanyeshuri bize ibijanye n'umwuga wo kuvura ibitungwa bari aho bakorera ubushakashatsi bari kumwe n'umwigisha wabo bose bambaye dupfukamunwa ku meza hatetse amacupa menshi y'imiti n'ayandi arimwo amazi.

Kw’ishuri risa neza ryubakishije amatafara atukura hasi hasize ibara ryirabura, imiryango n'amadirisha arugaye, hejuru hasize ibaragera hari n'amataratonzi ku murongo mu kujayo uduga ingazi.

Mw'ishuri rya kaminuza, aho bigira ubuganga, bakorera n'ubushakashatsi, harugaye, idirisha ririko igitambara gitukura. Hubakishijwe amatafari atukura. Mu mpome, hari ububati burebure bwiza, buhubakiyeko.

Umunyeshuri yize ibijanye no kuvura Abantu, arahantu hasanzwe hakorerwa ubushakashatsi, afise igitabu n'ikaramu, ariko arandika. Imbere y'iwe hari Inyabwonko, inyuma hari abandi bantu babiri bahagaze hirya y'iwe hari ibindi vyuma ariko arakoresha.

Ishure ryiza rifise isuku ryubakishije amatafari atukura hasi hasize ibara ryirabura, hari ingazi ziduga uryoherekeza aho iryo shure riri, hejuru hafise ibara ryera hamanitse n'amatara, hakikujwe n'ibiti.

Abanyeshure bize umwuga wo kuvura, bari mw'ishure bariko barakora ubushakashatsi, kumeza bariko barakorerako hari inyabwonko imwe, hari ibikoresho bifashisha mu kubikora, amacupa arimwo amazi, imiti, inyuma yabo hari ikibaho cirabura candikishijeho ibara ryera.

Ku gihome c'ishure cubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru hasize ibara ryera, hamanitse ibipapuro vyinshi cane, biriko amasanamu yifashishwa n'abanyeshure bariko bariga, munsi hari intebe atawuyicayeko.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Ku gihome hamanitse igipapuro gicafyeko umwana. Munsi yaco hari akabati k'ikibaho kabitseho ibitabu vyinshi n'amakaye bitonze ku murongo. Hari n'impapuro zera zimanitseho.

Mw'ishure ryubakishije Umusenyi n'amatafari, hejuru hasize ibara ryera Mumfuruka, hamanitse ibipapuro vyinshi vyera bicafyeko ibihimba vy'abantu bigirako abanyeshure n'amazina yavyo

Muri kaminuza aha sanzwe hasomijwa ibitabo hari utubatitw'ivyuma dusize ibara ry'ubururu tubisemwo ibitabo vyinshi imbere yaho hari meza y'igiti ikikuju n'izindi hirya yayoharintebe yuko bitambara.

Kw'ishure, ahabikwa ibitabo har'ububati bibiri bubitsemwo ibitabo vyinshi binini nk'amakaye, hasi haterets'indobo. Kuruhande harakandi akabati gaterets'ikibitambara.

Mw'ishure ahasanzwe habikwa ibitabu. Hari akabati kanini karekare gakozwe mu mbaho, kabitswemwo ibitabu vyinshi. Idirisha rirugaye, hubakishije amatafari n'umusenyi. Hari ibitambara bimanitse hejuru.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru risize ibara ryera. Mu mfuruka, hari impapuro nyinshi zimanitse zigerekeranye. Hacafyeko ibihimba vy'umuntu vyo mu nda. Hari n'ibindi biri hirya, bidacafyeko.

Kw'ishure, ahasanzwe hasomerwa ibitabu, hari ububati bubiri, bubitswemwo ibitabu vyinshi, binini, vy'amabara yose. Iruhande, hateretse amacupa. Hirya hari akabati gateretseko ibitambaro.

Mw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Mu mfuruka hamanitse impapuro nyinshi zicafyeko ibihimba vyo mu nda v'umuntu. Hari n'ivyandiko vyandikishijwe ikaramu yirabura.

Ni ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi. Idirisha n'iry'ibiyo rifise ibitamabara hejuru. Imbere yayo hari ikimeza kinini cirabura. Ku ruhande mu nfuruka hari impapuro nyinshi zihamanitse.

kw'ishuri rifise uburaro hejuru aho babike ibintu hari ububati bubiri ubiswe n'ibitabo byinshi n'amakayi igya yaho hari ahandi hari amacupa n'ibitambara rirugaye.

Mw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hasize ibara ryera. Imbere hari intebe nyinshi zitonze umurongo ata wuzicayeko. Mu mfuruka, hari akabati kugaye, kugajwe igufuri.

N'ishure ry'abana bato. Hubakishije amatafari n'umusenyi hasize hejuru ibara ry'umuhondo, abana bari mu kibuga bariko barakina bambaye impuzu z'ishure zisa. Imbere y'amashure hatonze ibiti birebire vy'icatsi kibisi.

Mw'ishure hari imeza iriko ibitabo bitatu bicafyeko umugore yicaye n'umugabo ahagaze. Hirya yaho hari intebe y'icuma.

Kw'ishure rito ry'abana bagitangura ishure hasa neza, harisuku hasize amabara meshi y'ubururu, iyitukura, iyera iyirabura. Kumugozi hamanitse ibipapuro n'ibikinisho vy'abana.

Kugihome c’ishure, cubakishije amatafari n’umusenyi, hamanitse igipapuro kinini cane c’umuhondo candikishijeho ikaramu y’ubururu n’iyindi y’icatsi kibisi.

Mw'ishure ryubakishije amatafaratukura n'umusenyi hejuru hasize ibara ryera ikibaho gifisi bararya icatsi kibise intebe zitonze ku murongo n' abanyeshuri barimwo umuryango urugaye n'amadisha rugaye hasize ibara ryera.

Mu kibanza categuwe abana bagenda gukiniramwo, binezereza. Hamanitse ibiti birebire, biriko udutebe dutoya abana bicarako bagasunikana. Hirya y'aho, hari ikindi gikinisho abana bicarako bakinyereza. Bisize amabara atukura, ayera, ay'ubururu, ay'umuhondo.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi asakajwe amategura, amadirisha n'imiryango birugaye bisize ibara ryera, mukibuga hari ivyuma bihakijuje abanyeshure bakinisha, mu mbuga kandi hari ibiti birebire.

Mw'ishure hubakishije amatafari atukura n'umusenyi hasi hasi zibaragirabura imbere ku kibaho hasa n'icatsi handikishije ingwa zera hari intebe zitonze mw'ishure atamwishura, ariko idirisha riruguruye umuco urasira mw'ishure.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Amadirisha ariko ivyuma bisize ibara ritukura. Harugaye, n'imiryango irugaye. Hanze hari ivyuma vyubakiyeho bisize ibara ry'ubururu. Inyuma y'aho hari ibiti vyinshi bihakikuje.

Igorofa ririmwo amashure yubakishije amatafari n'isima, imiryango ifise ibara ritukura, amadirisha afise ibara ritukura vyose birugaye, mu mbuga hari umusenyi n'amabuye hakikijwe n'ivyuma bisize ibara ritukura.

Mw'ishure risize ibara ryera, hari imeza ikozwe mu giti; iteretseko ibitabo bitatu abana bakoresha biga. Hirya y'aho hari intebe y'igiti n'iyindi y'icuma bikikuje iyo meza.

Ishure ryubakishije amatafari atukura risize ibara ryera, idirisha rirugaye ariko umuco urasira mw'ishure, intebe ntizitonze k'umurongo, hari ikibaho gifise ibara risa n'icatsi kibisi.

Amashure asize ibara ry'umuhondo, iryera n'iritukura. Mu mbavu hari amabuye asize ibara ryirabura, amadirisha arugaye, imiryango irugaye, hakikujwe n'ibiti vyinshi. Hanze hari imbuga irimwo ivyatsi.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hasize ibara ryera. Hanze hari ivyuma bihashinze bifise ibara ry'ubururu. Mu kugeraho, hari ingazi. Har'umuntu umwe ariko ararengana yambaye umupira wera n'inkofero yera.

Amashure yubakishije amatafari numisenyi hejuru hasize ibara ryumuhondo hagati mu kibuga hari igiti kinini hari nikibuga bakinirako umupira wamaboko harabagabo batatu bambaye imipira yirabura isa bariko bararengana

kwishure ryubakishije amatafari n' umusenyi risize ibara ry’umuhondo, imbere mwishure hasize hasi ibara ritukura, intebe zirapanze kumurongo ntawuzicayemwo, hejuru itara ririko riraka.

Mu kigo c'ishure, ku gikuta hashushanijeho ikibaho, n'umupfasoni afise inkoni mu minwe n'igitabu mu kwaha ariko arigisha. Yerekana Kandi abana bicaye mwishure batonze ku murongo bariko barakurikira.

Kw’ishure ry’abana bakiri bato, ryubakishije amatafari n’umusenyi, risize ibara ry’umuhondo. Amabati asize ibara ry’ubururu. Hasi ku mbuga hari abigisha bariko baraganira. Inyuma yabo hari imodoka ihahagaze yirabura.

Kw'ishure kugihome caho hamanitse impapuro nyishi cane zanditseho amatangazo, zandikishijeho ibara ryirabura, hirya hari izindi impapuro zitukura zihamanitse, mbere yazo hari intebe y'igiti.

Mw'ishure hari imeza ndende, iteretseho igitabo. Icafyeko abana bariko bariga. Iruhande y'igitabo, hari inkoni mbisi isa n'icatsi. Biboneka ko ariho bakiyica.

Igorofa nini cane, isize amabara benshi, iryo umuhondo, ir'itukura, i ryera, iry'ubururu rifise n'icatsi kibisi, atonze ku murongo harinimwo abigisha n'abanyeshure bariko bariga, Hanze hari abandi banyeshure bari mu mbuga bariko barakina bakiri bato, Hamanitse n'ibemdera ry'igihugu c'Uburundi.

Mwishure ryabana bato hari ububati bubiri burimwo ibitabo hirya yaho harimeza ikijwe nintebe hasi hari imitaka ibiri hasize ibara ryera kugihome hari igipapuro cubururu kihamanitse

Mukigo c' abihebeye imana b' abasaseredoti aho baba hateye amashugwe meza n' ibiti bitonze kumurongo amazu yabo asa neza amabati aratukura hanze hari amashugwe menshi.

Kw'ishuri ribonekako rishaje, hasize irangi ryera n'iry'ubururu. Imbere yaho, hari ibiti vyinshi birebire. Inyuma hari umwanda. Hari n'umusenyi n'amabuye birunze. Amadirisha arugaye, umuryango uruguruye.

Ishure ryubakishije amatafari n' umusenyi hejuru hari amategura kuruhande hasize ibara ryera inyuma y' ishure hari umwanda mwinshi amadirisha yaho yose arafunguye atonze kumurongo inyuma hari ibiti.

Igorofa ririmwo amashure, ryubakishijwe umusenyi n' amatafari isize ibara ryera hari ivyuma bihakikuje bisize ibara ry' ubururu mukibuga hari ibiti bitonze kumurongo musi y' ivyo biti hari imiduga.

Igorofa irimwo amashure. Ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hejuru hari ivyuma bihakikije, bifise ibara ritukura. Imiryango iruguruye, amadirisha arugaye. Mu mbuga, hari amabuye n'umusenyi.

Igihome cishure cubakishijwe amatafari numusenyi hamanitse igipapuro kinini cumuhondo gicafyeko inzu igiti igikombe imeza vyandikishije ibara ryuburu nivyicatsi kibisi

Igorofa ririmwo amashuri ryubakishijwe amatafari n'umusenyi risize ibara ryera hanze risize ibara ry'ubururu hari ivyuma bihakikuje bihafashe bifise ibara ry'ubururu hanze mu mbuga hari ibiti bitonze ku murongo bisa n'icatsi kibisi.

Mwishuri rishaje hari abanyeshure bicaye muntebe ari benshi bambaye impuzu zisa zishuri bafise ibitabu muntoke babidugije hejuru, mwigisha wabo numugabo ahagaze imbere yabo.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari, ryubakiweho igihome kiriko ikibaho cirabura. Gicafyeko umuntu bakoresheje ingwa yera. Hirya yaho hari intebe iriko igitabo.

Amashure ashaje cane:Amabati asa nabi, irangi ryari ryera risigaye risa nabi, imiryango ntiyugara. Hanze har'icuma kihashinze, imvura yaguye, hakikujwe n'ibiti.

Kw'ishure rubakishijwe umusenyi risize ibara ryera hejuru hasi iryirabura. Imiryango isize ibara ry'ubururu. Hagati mu kibuga hari igiti kiriko ibendera. Hirya yaho hari itara rihashinze rirerire riri kumwe n'igiti. Imbere yaho hari ivyatsi.

Ishure risa neza risize ibara ryera, hasi iry'irabura, harimwo intebe zitonze kumurongo nyinshi atanumwe azicayeko, hasi hasize ibara ritukura. hejuru hamanitse amatara maremare.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi amadirisha aruguruye umuce urasira mw'ishuri abanyeshuri bambaye impuzu zisa bakira i bato b'abana imbere ari umwigisha, ariko arabigisha intebe bicayeko niz ibiti.

Amashure yubakishijwe amatafati n'umusenyi hanze hari amabuye menshi mumbuga, imbere yaho har'imodoka yera ihahagaze hirya har'ibiti vyinshi umuryango uruguruye usize ibara ry'irabura

Ku ishuri abanyeshuri bari hanze bambaye impuzu z'ishuri n'imipira y'imbeho bahetse amasakoshi bari ku muryango barindiriye ko hagera ngo babugurire umuryango ufise ibara ritukura mu kibuga hari ivyondo n'ivu.

Ishure risiz' ibara ryera ni ritukura risa neza harugaye hose, amadirish' arugaye n' umuryang' asiz' ibara ry'ubururu, intebe zitonze k' umurongo neza, mw' ishur' amatar' abir' ariko har' umuco.

Kwishure risa nkirishaje hasize ibara ryera rishaje hasi iryirabura imiryango iruguruye amadirisha arugaye hanze harintebe yigiti igeretseko indobo yera

Amashure asa nkayashaje atonze kumurongo yubakishije amatafari n'umusenyi asize ibara ry’umuhondo, hejuru amabati arashaje yaguye ingese hirya yaho hari abanyeshure bahahagaze.

Mw'ishure risize ibara ryera, idirisha riruguruye, umuco urasira mw'ishure. Ku gihome hejuru hamanitse ibipapuro bibiri binini vyandikishijweho ikaramu itukura, ahandi ikaramu yirabura. Hacafyeko ibintu vyibumvye.

Kw’ishurei, ryabanyeshure bakiri bato , hubakishijwe amatafari n’umusenyi, hasakajwe amategura asize kuruhande ibara ritukura, har’ivyuma bishinz’inyuma bifis’ibara ry’ubururu, imiryango ifis’ibara ryera.

Ishure risize ibara ry'umuhondo hejuru rirera hari n'amatara abiri hejuru idirisha riruguruye umuco ukurasira mw'ishure intebe zitonze ku murongo z'ibiti, ariko nta munyeshuri n'umwe arimwo.

Kwishure ryabana bato bagitangura ishure hasize amabara meza atukura nayera hasohotse abavyeyi n'abana bato babafashe muntoke, hanze kwibarabara hari imodoka ibarindiriye nini ifise ibara ryubururu niryera.

Igorofa ririmwo amashure risize ibara ry' ubururu mukibuga hari ivyatsi hirya yaho hari igiti hakikujwe n' ivyuma bifise ibara ry' ubururu imbere hari umuntu w' umugabo ahicaye afise isakoshi muntoke.

Mw' ishure risa nkirishaje. Ku kibaho handikishije ingwa y' umuhondo n' iyera. Handitse ibiharuro. Umunyeshure umwe ari imbere ariko arakora yandika ku kibaho. N’umukobwa yambaye ijipo n'agapira kera.

Amashure atonze ku murongo yubakishijwe amatafari n' umusenyi. Amabati asize ibara ry' ubururu. Imvura yaguye, hakikujwe n' imisozi muremure myiza. Mu mbuga hatewe uduti twiza tw' amashurwe.

Kw'ishure ry'uwubakishije amatafari n'umusenyi, amadirisha n'imiryango birugaye, bisize ibara ry'icatsi kibisi. Hanze, hari ivyatsi n'uduti dutonze ku murongo tugufi.

Kw'ishure rifise indaro, aho batekera hari ibisafuriya binini cane bikikujwe n'amameza, hirya hari izindi safuriya ziri mu kabati zito zito, hari umuco uca mu madirisha.

Amashure atonze ku murongo yubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara ryera imiryango isize ibara ry'ubururu ni ishure ry'abihebeye imana imbere yabo hari abanyeshure bicaye ku ntebe batonze umurongo.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina amasakoshi bayashize hasi hagati mu kibuga hashinze ibendera ryigugu c'uburundi amashure atunze ku murongo amadisha rugayi hakikujwe n'ibitoki n'ibiti.

Kw'ishure ahagenewe kubikwa ibintu bitagikoreshwa na akabati gashaje karimwe ibipapuro ibitabo amakaramu n'ibindi biri musi bimeze nk'ibitambaro bishaje.

Ishure ribonekako rishaje risiz' ibara ry' umuhondo, hanze har' ivyatsi vyinshi, igikoni cabo gisa nabi, hejuru hasakajw' amatigura, hirya har' iibiti.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hubakiyeko ku gihome ikibaho cirabura, kiriko ibintu vyandikishijwe ingwa yera. Nta muntu n'umwe ari mw'ishure, umuco urasiramwo.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hasi hasizibara ryirabura hagati mu kibuga y'abomashure hateretse ikigega kinini cirabura c'amazi i ruhande hari u mwana w'umunyeshuri, ariko ararengana hirya hahagaze umuzwa zamu.

I gorofa irimwo amashure yubakishije umusenyi n'amatafari isize iba aragera inyuma hari ivyuma bisizi bararitukura amadisha arugaye umuryango uruguruye imbere yaho hari amabuye n'umusenyi.

Igorofa irimwo ishuri. Yubakishije umusenyi n'amatafari. Imiryango iruguruye, amadirisha arugaye. Hari ivyuma bihakikuje bifise ibara ritukura. Mu kibuga hari amabuye n'umusenyi. Inyuma hari ayandi bazu.

Amashure asakajwe amategura yubakishijwe amatafari n'umusenyi, akikujwe n'ibiti vyinshi birebire, mumbuga hari umuntu w'umugabo ari ko ararengana yambaye impuzu z'ubururu, hari n'ivyuma abana bakiniraho bisizibarary'ubururu.

Mw'ishure ry'abana bagitangura hari ububati bw'igiti bubitswemwo ibitabo vyinshi bifise amabara yera, ay'umuhondo, ayatukura hari imitaka ibiri itukura iri hasi hirya yaho hari imeza zikikujwe n'intebe.

Ishure rishaje amabati aratukura, ariko yaguye ingesye. Abanyeshure bari mu kibuga benshi n' utwana duto. Bambaye impuzu z' ishure zisa. Imiryango iruguruye, amadirisha arugaye. Hari ivumbi ryinshi.

Kw'ishure amazu asisitse ibara ryera hasi ibara ryirabura yirya haye inzu ndende yera ifise hejuru amabata atukura mu mbuga hari umusenyi hirya yaho hari ikibuga.

Ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi muwagatatu umuryango urugaye wugajwe ingufuri usize ibara ritukura hamanitse igipapuro kiriko amatangazo.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Umwaka wa gatatu harugaye. Umuryango usize ibara ryera. Amadirisha yaramenetse. Hejuru handikishije ibara ry'ubururu. Hirya yaho hari igiti.

Mw'ishure rya kaminuza ahasanzwe hasomerwa ibitabu hari ububati bwinshi butonze ku murongo busa neza, bubitswemwo ibitabu vyinshi cane. Hasizwe amabara y'umuhondo. Hari n'ibindi bishushanyo bimanitse, hari imeza z'umuzingi zikikujwe n'intebe.

Mw’ishure ryubakishijwe amatafari n’umusenyi. Har’ikibaho cirabura, munfuruka harak’abati kugajwe Igufuri. Hejuru hari amakaye ahabitse, kuruhande, har’imez’ihari.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi hejuru hari ibara ryera mugihome hubakiyeho ikibaho c'irabura handikishijweho ingwa zibiri imwe iyibara ry'ubururu irindi ry'ibara ryera

Mw' ishure ry' ubakishij' amatafari n' umusenyi, imbere har' ikibaho kirekire candikishijeh' ingwa zera, har' umwigisha w 'umupfason' ahets' umwana muto, arik' arabigish' amufuts' igitambara cera.

Mwishure ryibakishije amatafari numusenyi, hejuru hasize ibara ryera kugihome hamanitse igipapuro cumuhondo, iruhande hari akabati kagise amabara yumuhondo, ayatukura nubururu, intebe zitonze mwishure nizibiti.

Kw'ishuri risize ibara ryera niry'ubururu amadirisha arugaye imiryango irugaye. Mukibuga har'umusenyi hakaba n'icuma bakiniraho umupira w'amaboko; hashinze igiti kiriko ibendera ry'Igihugu c'Uburundi.

Kw'ishure ryubakishije umusenyi hari ikibaho imbere mw'ishure cera candikishijweho ingwa yera hejuru y'ico kibaho hari igipapuro kirekire cera gicafyeko amasaha.

Ishure ryubakishije umusenyi n'amabuye hasi hasize ibara ritukura hari ivyuma bifashe imbere bifise ibara ry'ubururu. Umuryango uruguruye amadirisha arugaye. Hari igitambara kimanitse imbere mw'ishure gifise amabara yera n'ayirabura.

Ishure rikikijwe n’ivyuma bisize amabara yera, ay’icatsi n’ayatukura, inyuma yaho, har’ibiti birebire vyiza, imbere mumbuga , har’imiduga myinshi cane ihari, n’abana bahagaze mumbuga bambay’impuzu zo kuja gukora imyitozo.

Igorofa ririmwo ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi, hasize ibara ryera. Hakikujwe n'ivyuma bitukura. Hari ingazi ndende uriko uja kwinjira mw'ishure.

Mw'ishuri risa nirishaje ryubakishije umusenyi hasi hasize ibara ritukura, har'ikibaho cirabura, harimw'intebe zubatse mugiti zitonze k'umurongo ntamunyeshure n'umwe arimwo.

Igorofa nini ririmwo Amashure yubakishijwe amatafari, n'umusenyi asize ibara ryera, hanze hasize ibara ritukura, inyuma Yiryo Shure hari ibarabara ricamwo imiduga ,hakikujwe n'ibiti vyinshi.

Mw'ishuri aho uwutwara ishure akorera har'akabati kanini kamanitsemwo ibitabo vyishi bitonze k'umurongo vy'ubururu, ibitukura, vy'umuhondo. Hahagaze kandi umwigisha yunamye ariko arandika mugitabo afise ikaramu muntoke.

Igirofa irimw’amashure, ni ndende yubakishije amatafari n’umusenyi, isize amabara yera, inyuma yaho har’irangi rishaje ryera. Imbere Har’ibarabara ry’umusenyi n’ivu ririmw’amabuye n’igiti giteyemw’imbere kinini.

Igirofa irimwishuri yubakishije amatafari n’umusenyi, isakaj’amabati. Mukujayo, wurira ingazi ndende zikikijwe n’ivyuma bifis’ibara ritukura. Hasi har’umusenyi.

Mukigo c'abihebeye Imana Abapatiri Aho basanzwe baba hari ibiti birebire, ivyatsi biteye hasa neza, amazu yabo yubakishijwe amatafari n'umusenyi, amatafari asize ibara ry'ubururu. hanze hari uduti twiza duteye ,hari n'ikibuga atamuntu arimwo.

Mw'ishuri ryubakishije amatafari n'umuseni intebe zitonze ku murongo, kandi zirashaje nta munyeshuri n'umwe ari mw'ishuri imbere hariko ibaho gisa n'icatsi mu mfuruka hateretse ububati bubiri kamwe karekare na, kandi kagufi.

Kw'ishure ry'abana bato yubakishijwe amatafari n'umusenyi amabati asize amabara y'ubururu n'ayatukura mu kibuga abana bariko barakina bambaye impuzu z'ishure zisa ahirya hari ibiti bitonze ku murongo.

Amashure yaruguru yubakishije amabuye n'umusenyi hejuru hasize ibara ritukura imbere yayo hari igiti kiriko ibendera ryikugu c'uburundi mu kibuga hari amabuye n'ivyatsi hakikujwe ibii ivyinshi.

Mw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hasi hari umurongo wera hari umunyeshuri umwe yicaye n'agatebe kiwo n'akameza kumeza hateretse ikaramu n'ibitabo imbere yiwe hari umwigisha yamba aye impuzu itukura.

Mw'ishure rishaje imbere hari ikibaho gito candikishijweho ingwa ifise ibarayera hacaveko intoki izuru ijisho ihigya hari igipapuro canditseko ibiharuru bikurikirana.

Amadirisha y'ishure arugaye. Amanitseko igipapuro cera n'icirabura candikishijweho ikaramu yirabura. Irangi riri musi risa n'umuhondo kandi rishaje cane n'ayandi madirisha ari iruhande aruguruye.

Mwishure ryabana bagitangura, ibikinisho biri mukabati hasize ibara ryera niritukura hejuru ikibaho caho gisize ibara ryicatsi hari ibikoresho bimanitse hejuru kumameza hateretse amacupa.

Amashuri yuwakishije amatafari n'umusenyi mu mbavu hasize ibara ry'umuhondo amadisha n'imiryango bisize ibara ry'icatsi, kandi yose arugaye mu mbuga hari ivyatsi akikijwe n'ibiti vyinshi.

Kw'ishure ahasanzwe habikwa ibitabo, hari akabati kanini kubakishije imbaho, hejuru hasakaje ihema ifatishijwe ibiti, ku gihome hari igipapuro c'ubururu candikishijweho ikaramu yirabura.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi ,asizibara ryera har' ibiti biri hirya yaho birebire ,hanze hahagaze imodoka nini yera ,mu kibuga hari umusenyi n'amabuye, urugi ruruguruye rusize ibara ryirabura.

Mu ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hari kibaho cirirabura cubakiyeko ,handikishijweko ingwa y'ubururu handitse amajambo y'igifaransa.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, ku gihome hubakiyeho ikibaho cirabura candikishijeho ingwa yera n'iyindi y'ubururu, hirya yaho hari imeza ikikujwe n'intebe.

Ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi imbere hatondetsemwo intebe ariko zishaje zibiti mumfuruka harakabati kimbaho gafungishijwe ingufuri imbere hari ikibaho gifise ibara risa n'icatsi.

Ishure risize ibara ry'umuhondo, hejuru hasize ibara ryera. Harimo intebe nyinshi z'igiti zitonze. Idirisha riruguruye umuco urasiramwo imbere .Kukibaho handikishijwe ingwa y'ibara itukura n'iryera.

Amashuri, ari ahantu mu kibuga kinini n'ivyatsi vyinshi, hari n'igiti kirekire akikujwe n'amazu y'abantu asanzwe, ayo Mashuri asize amabara yera nay'ubururu nta Munyeshuri n'umwe ahari haraharunze umusenyi.

Ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi ryugajwe imiryango itukura n'amadirisha aruguruye hasize ibara ryera hafungishijwe igufuri nini hirya hari umusenyi.

ishure rubakishije amatafari n'umusenyi hejuru hasize ibara ryera idirisha rimwe rirugaye ayandaruguruye inyuma y'ishure hasa nabi hari umwanda inyuma hirya hari igiti kirekire bisa n'icatsi kibise

Kw'ishure rishaje rimaze igihe amabati aratukura, hubakishijwe amatafari n'umusenyi, hanze hari imbuga y'ibyondo ,umuryango w'ishure wugajwe amabati, hirya hari ivyatsi n'ibitoki bihateye.

Ishure ry'ubakishije amatafari n'umusenyi , imbere hari ibara ryera, har'ikibaho kihari risize ibara ryirabura, candikishweho ibiharuro byinshi, hari ingwa yera y'ubururu n'iy'umuhondo nibyo bakoresheje mu kwandika ivyo biharuru.

igorofa irimwo amashure yubakishijwe amatafari n'umusenyi musi hari umuntu ahicaye hari ivyuma bihakikuje bifise ibara ry'ubururu mu kibuga hari biti hirya yaho hari ayandi mashuri atonze ku murongo asakarishije amategura.

igorofa rirerire nini ririmo amashure hasize amabara menshi atukura ay'umuhondo, ayera, ayicatsi kibisi. Mu kibuga abana bariko barakina bambaye impuzu zisa z'ishure. hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi mbere yaho har'imodoka ihahagaze.

Ishure rishaje amadirisha amwe yaramenetse asize ibara ry'umuhondo. Umuryango umwe urugaye uwundi uruguruye. Nayo isize ibara ry'ubururu. Hanze hari uduti duteye ku murongo tw'umuhondo.

ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hejuru hari ivyuma bifashe amabati mwishuri imbere hari intebe zitonze ku murongo hasi hasize ibara ritukura umuryango uruguruye imbere hari ikibaho cirabura

Ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi, isize ibara ry'umuhondo. Imiryango iruguruye, amadirisha arugaye, asizi ibara ry'ubururu. Amabati asiz ibara ritukura n'iryo ubururu. Hakikujwe n'imisozi n'ibiti imvura yaguye.

ishure rishaje ryubakishije amatafari risakajwe amategura rikikijwe n'imisozi n'ibiti vyinshi mu kibuga hari abana b'abakobwa babiri n'uwundi umwe ariko ararengana bambaye impuzu z'ishure zisa

Aho abanyeshure bagitangura ishure bigira ari meza zitatu zikikujwe n'intebe z'amabara yubururu y'umuhondo n' ayatukura ku meza hari bikinisho bakinisha hari n'icupa bihateretse.

Igorofa ryubakishije amatafari n'umusenyi; isize ibara ryera. Ikikujwe n'ivyuma bitukura. Hanze ku mbuga, hari umusenyi n'amabuye. Hirya hari biti; imiryango n'amadirisha birugaye.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, risize ibara ritukura, amadrisha asize ibara ry'umuhondo, imiryango iruguruye. Abanyeshure benshi bari hanze bariko barakina n'umwigisha wabo ahagaze hanze.

igorofa ririmo amashure hanze hari biti munsi yivyobiti hahagaze imodoka zibiri zera higa yaho hari icuma kimanitseho idarapo y'igihugu c'uburundi hejuru ku mashure hasize ibara ry'ubururu ku ruhande hari ibara ryera

Ikidumu gifis’ ibara ry'umuhondo giteretse hagati mw’ishure kirimw’amazi asigaye bahegeje gukoropesha abana, iruhande har’intebe abana bicarako zishure , hirya ,har’ ibikoresho vy'isuku.

Ishure ryubakishije umusenyi n'amatafari hamanitseho igipapuro kinini gisa n'umuhondo gicafyeko igikombe icupa, umuhoro, inzu vyandikishije amabara umukara icyatsi n'umutu.

kw'ishuri ryubakishije amatafari ku gihome hamanitse igipapuro kinini cy'umuhondo hejuru candikishije ibara ritukura hasi candikishije ibara ryirabura canditsweho amategeko y'abanyeshuri bazoza baragendera ko.

Umunyeshuri w'umukobwa bamutumye kuja kurondera ingwa, kuko izo bakoresha zaheze. Afise mu minwe ingwa z'amabara ,atukura ,ayera ayubururu ,n'ay'umuhondo.

Igorofa ndende yubakishije amatafari n'umusenyi isize ibara ryera, hanze har'ikigega c'amazi, hirya har'ivyatsi, wegeye imbere har'ibiti vy'icatsi kibisi.

Mwishure ryubakishije amatafari n' umusenyi irimo intebe z'ibiti zitonze ku murongo neza, ariko nta mwenshure n'umwe arimwo amadisha aruguruye umuryango uruguruye usiza ibara ry'ubururu hejuru hasize ibara ryera hari n'ikibaho imbere ika yiraburo.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, risize ibara ryera, hejuru risize ibara ry'ubururu, hari ingazi ziduga muri iryo shure, rikikijwe n'ivyuma bisize ibara ritukura.

Ku mashure utuzu twa sugumwe dusize ibara ry'ubururu ni twinshi imiryango itonze ku murongo, itatu iruguruye iyindi itatu irugaye, hasi hasa nabi hasize n'ibara ry'umuhondo.

Umunyeshuri ari mw'ishure ari ko arandika ku kibaho cirabura. Ariko akoresha ingwa yirabura, ariko akora ibiharuro. Yambaye impuzu z'ishure. Aho hantu ari hasize ibara ryera ariko rishaje. Inyuma yiwe hari umwigisha.

Mw'ishure ry'abana bato hubakishijwe amatafari n'amabuye. Hanze hari igiti kinini. Usohotse hanze hicaye umuntu w'umugabo. Hirya yiwe hari uwundi mugabo yambaye ishati yera, ahahagaze. Imbere hashinze igiti kirekire cane.

Mwishuri risize ibara ryera imbere hari ikibaho cirabura kuruhande hamanitse ibipapuro bibiri binini kimwe gifise ibara ry' umuhondo ikindi iryera handikishijeko amakaramu atukura n' irindi ry' ubururu.

Igorofa irimwo amashuri yubakishije amatafari n'umusenyi, isakajwe amabati, isize ibara ryera niry'ubururu, mukibuga hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hanze hari imiduga ihahagaze hirya yaho hari ibiti.

Mw'ishure rishaje cane hejuru harasenyutse amadirisha yaramenetse nta yariho umuryango uruguruye na we waramenetse ikibaho kihakikuje cirabura candikishijeho ingwa yera.

Ishure ryubakishije amatafari n' umusenyi, hejuru hasize ibara ryera, ku gihome hubakiyeho ikibaho cirabura candishijweho ingwa yera, imbere yayo hari ikindi gihome cera kihakingiye nta muntu arimwo.

Amashure atonze kumurongo yubakishije amatafari numusenyi kumpande hasize ibara ryera kumabati hasize iryubururu inyuma yaho hari ivyatsi hirya hari ibarabara rihaca harabantu bariko bararengana

Igorofa ndende yubakishije amatafari n' umusenyi, hasize inyuma ibara ry' ubururu n' iryera, inyuma yayo hari ivyatsi vyinshi, amadirisha yose arugaye imbere hari abanyeshure bahagaze mukibuga.

Kw'ishure, aho abana biga barara. Imigozi hanze, yanikiyeko impuzu zabo. Imbere y'aho hari amashure yubakishije amatafari n'umusenyi. Imiryango irugaye, amadirisha aruguruye, hari n'igiti kihari.

Kw'ishure mukibuga hari umusenyi, hirya hari ivyatsi, abanyeshure bariko bararengana batashe bambaye amasakoshi kumugongo inyuma y'ishure hari igorofa nini ndende bataraheza kwubaka.

Kw'ishure ryitiriwe Umweranda Gaburiyeri, hanze hari ikimenyetso kiharanga. Inyuma hari ibiti vyiza birebire bitonze kumurongo. Hubakishijwe amatafari n'umusenyi, umuryango uruguruye.

Igorofa irimwo amashure yubakishijwe amatafari numusenyi isize ibara ryera hejuru hasi ibara ryirabura ririmwo ingazi ziduga zifise ivyuma vyubururu hanze hari ivyatsi nibiti

Nishure ahasanzwe hashomirwa ibitabo hari ububati bwinshi butonze ku murongo bw'ivyuma bubitswemo ibitabo vyinshi imbere hari inyabwonko imwe iteretse ku meza n'ibindi bitabo ku ruhande.

Muri kaminuza aho basanze bigira ibijanye n'inyabwonko, hari imeza nyinshi zose ziteretseko inyabwonko nyinshi zirabura. Amadirisha aruguruye. Inyuma hari akabati kanini k'icuma kabitsemo ibitabu n'impapuro.

Kw'ishure abavyeyi n'abanyeshure baje mu nama imbere hari aba, ariko barabakoresha inama aho bari amadisha rugayi n'urugiru rugayi hejuru amatara riko araka bicaye ku ntebe zifise ibararitukuru.

Amashure yubakishije amatafari n' umusenyi. Hejuru asize ibara ry' icatsi . Hasi hasize ibara ryera. Mu kibuga hari umusenyi n' amabuye. Hirya yaho hari igiti kirekire c' umwembe .

Amashure yubakishije amatafari atukura n'umusenyi, asakajwe amategura, har'igiti kinini munsi yaco har'imidoga itatu ifise ibara ryera, mumbuga har'iyindi modoka yirabura numuntu ahagaze imbere yayo, hirya har'igiti kimanitseko.

Ku mashure yubakishije amabuye n'amatafari n'umusenyi asize ibara ryera mu kibuga hari amabendera abiri harimwo n'ig burundi hari umuntu w'umugareko araringana yambaye ipanaro yirabura n'ishati yera hirya hari imodoka.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru risize ibara ry'ubururu risakajwe amategura, amadirisha arugaye hasi hasize ibara ryera, mu mbuga hari umusenyi, hirya yaho hari igiti kirekire.

Amashure y'abana bato yubatse ku murongo yubakishije amatafari n'umusenyi, asakajwe amategura mu kibuga hashinze ibendera ry'uburundi, hirya mu mbuga har'umuntu w'umugabo ariko ararengana.

Ku mashure inyuma yaho hari ibarabara ririmwo imiduga iriko irarengana myinshi n'abantu bagenda n'amaguru, imbere muri iryo shure hari ivyatsi bihateye, hari abagabo batatu bicaye iruhande y'amashure n'uyundi munyeshure umwe ahetse isakoshi itukura ariko ararengana.

I Ngozi, ahari igorofa isanzwe ikorerwamwo ibikorwa vya Komine ni ndende, isize amabara y'icatsi kibisi n'ubururu. Imbere yayo, hari amashurwe ahateye n'uduti. Hari abantu benshi bahagaze hanze bafise ivyo baje nkusaba.

Igorofa ririmwo amashure. Ryubakishijwe amatafari n’umusenyi. Isize ibara ry’igera. Hanze hari ududuti tw’icatsi kibisi dutonze ku murongo. Imbere y’ikindi kinini. Mumbuga hari abanyeshure bambaye impuzu zisa bariko baragenda.

I gorofa ririmwo amashuri rubakishijwe amatafari n'umusenyi risize amabara y'icatsi ubururu na yera hari umuntu, ariko ararengana w'umupfasoni imbere yaho hari ikibuga kirimwo umusenyi n'amabuye hari n'ibiti bihatondetse.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru hasize ibara ryera, ku mpome hasize ibara ry'ubururu, hari amadirisha asize ibara ryera arafunguye n'umuryango uruguruye, hanze hari intebe ata n'umwe ayicayeko.

Amshure asize ibara ritukura hejuru iryera ku mabati iryubururu, ni maremare mu mbuga hari imisenyi, amabuye kuruhande ivyatsi, hashinze icuma gifise amabara abiri iryera n'iryubururu.

Ibarabara ry'ikaburimbo. Nta muntu n'umwe ariko araricamwo. Hakurya hari amazu atonze umurongo, asize amabara y’ubururu n’ayera. Hari n’udutubiri ture ture dushinzemwo twiza.

Ishure rishaje risize ibara ryera n'iritukura. Amadirisha ni menshi atonze ku murongo akingiwe n'ivyuma. Inyuma yayo hari igiti kinini c'icatsi. Hari n'amabuye n'umusenyi abikikuje.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru hasize ibara ry’ubururu, ibara ry’irabura higa hari igiti kirekire musi yaco ahagaze abagabo babiri mu mbuga hari umusenyi n'amabuye.

Ishure ryubakishij' amatafari n umusenyi, inyuma har' ikibaho kirekire cirabura candikishijeh' ingwa isa n'icatsi, n' iyind' isa n' umuhondo, n' iyindi yera, hasiz' ibara ryera, hejuru hakikujwe n'ibiti bimanitsek' itara rimwe.

Amashure meza, asa neza asize ibara ryera amabati asize ibara ry'icatsi amatafara asa neza afise ibara ritukura hanzi hari isuku hateye amashurwe menshi ku murongo, asa neza abanyeshuri ariko bararenganwa.

Ishure ryubakishije amatafari n'umuseyi. Hari ingazi wuriraho mu kuja mu ishure. Hejuru harashaje hari ibiti bisa nabi. Isakajwe amabati yera. Hasi hari umuseyi imbere y'aho hari igiti kire kire.

Mw'ishure risize ibara ry'umuhondo, imbere hari ikibaho cirabura candikishije hingwa, imbere yaco hari imeza yonyene iriko igipapuro hejuru, idirisha rirugaye, hasa nkahashaje umuryango urugaye.

N'ishure risa nirishaje. Hasize ibara ry'umuhondo. Hejuru hari ibara ryera. Imbere hari igihome cubakiyeko ikibaho cirabura gisizeho n'irindi bara ry'icatsi. Imbere yayo hari hari imeza iriko urupapuro.

Igorofa irimwo amacure, isize ibaragera yubakishije amatafari n'umusenyi, imbere hari ivyuma vy'ubururu bihakikuje, imbere yayo hari igiti kirekire umusi yaco hagaze imodoka zitatu mu kibuga taribendera giga ico uburundi.

Kw'ishure ,abanyeshure n'abavyeyi baje gutora amanota. Abanyeshure babaye abambere, babicaritse imbere, bariko barabashima. Bambaye impuzu z'ishure z'isa. Imbere y'abo hari mudasobwa.

Ishuri ryubakishijwe amatafari n'umusenyi, amadirisha arugaye , imiryango irugaye isigishije ibara ry'ubururu, amatafari aratukura hejuru kumabati hasiz'ibara ritukura ,hanze hari ivyatsi vyinshi, hakikujwe n'ibiti.

Abanyeshure bari mwishure bariko bariga imbere yabo hari umwigisha aricaranye abaraba nabo bariko bakora ikibazo muzindi ntebe abanyeshure baticayemwo imbere yabo hariho ikibaho cirabura candikishijeho inrwa yera

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Amadirisha asize ibara ryera. Hejuru hari imbaho. Imbere hari ikibaho cirabura candikishijweho ingwa isa n'icatsi. Intebe ziri imbere mw'ishure zitonze ku murongo ntamunyeshure n'umwe arimwo. Imbere yazo hari igitambara

Igorofa ndende yubakishije amatafari n'umusenyi, amadirisha yose arugaye ,asize irangi ryera, k'uruhande hasize ibara ry'ubururu , amabati asize ibara ritukura, inyuma yaryo hari ivyatsi vyinshi.

Igorofa ririmwo ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi., Risize ibara ryera, rifise ingazi ndende abanyeshure bacamwo. Hari abandi banyeshure bariko baramanuka bambaye impuzu zisa.

Igorofa nini irimwo amashure yubakishije amatafari n' isima imiryango n' amadirisha birugaye ivyuma bihakikuje bisize ibara ry' ubururu mukibuga hari umusenyi mwinshi n' amabuye mato.

Kw'ishure hari inama yabavyeyi nabana. Berekanye abana batsinze kurusha abandi bicaye imbere yabandi bose imbere yabo hari inyabwonko umwigisha umwe arahagaze imbere yabo.

Amashure atonze ku murongo. Mu kibuga, hamanitse ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Hirya y'aho mu twatsi, hari umugabo ahari yambaye ishati yera n'ipataro y'ubururu . Mumbuga hari amabuye n'umusenyi. Hirya y'aho hari ibiti.

Abanyeshure bicaye mw'ishure, bambaye impuzu bambaye impuzu zisa bafise amakaramu n'impapuro bariko barandika umuryango uruguruye imbere yabo hari kibaho cirabura hasize ibara ryera.

N'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Imbere amatara ariko araka, ni mw'ijoro,. Hari ikibaho candikishijweho ingwa yera y'umuhondo. Imbere hariyo uyundi munyeshure ariko arigisha bagenzi biwe.

Kwivuriri rya gitega hanze har' abagwayi bahahagaze nababaherekeje, ryubakishij' amabuye 'tukuru risize ibira ryera, hanze har' ivyatsi nuduti tugufi tuhateye hateye twamashurwe.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye inkuzu z'isa z'ishure imbere yabo hari umwigisha ahagaze abigisha hirya yiwe hari imeza n'intebe vya mwigisha biteretseko isa koshi idirisha biruguruye.

Mwishure hasiz' ibara ry' umuhondo, amadirish' aruguruye yose, inyuma har' akabati kabitsemw impapuro, har' imeza nyinshi zikikujwe n'intebe hateretsek' inyabwonko nyinshi zirabura nama sakoshi y' abanyeshur' iruhande.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi risakajwe amategura. Amadirisha arugaye asize n'ibara ryera ku ruhande. Mu kibuga hari imododoka ihagaze munsi y'ibiti bihari.

Ingorofa nini irimwo amashure yubakishije amatafari n’umusenyi isize ibara ryera hanze hari umuntu w’umugabo ahicaye yambaye ipantaro y’irabura n’umupira wera. Hanze mu mbuga hari umusenyi n’amabuye.

Mw' ishure rishaje risize hejuru ibara ryera hasi iryirabura hari igihome cubakiyeko ikibaho cirabura kinini handikishijweho ingwa ifise ibara ryera n' iryumuhondo.

Mw'ishure hasize ibara ryera hejuru no mu mbavu iry'umuhondo. Hari ikibaho kir'imbere cirabura. Imbere y'ikibaho, har' imeza y'igiti iriko igipapuro cera. Idirisha rirugaye.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi. Hejuru hari ibara ry'ubururu. Hanze, mu kibuga, hari umusenyi n'amabuye, hashinze igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi. Hakikijwe n'ibiti birebire.

Ishure ry' ubakishijw' amatafari n' umusenyi risize ibara ryera, hejuru hasakajw' amatigura, iruhande hasiz' akabara k'ubururu , imbere yaho hari imbuga urimw' umusenyi n' amabuye kumpande har' igiti kirekire c'umwembe.

Mw’ishure ryubakishije amatafari n’umusenyi ,har’ ikibaho candikishijweho ingwa yera . Hejuru hari ibiti bifashe amabati. Amadirish’aruguruye, harimw’intebe s’ibiti zitonze kumurongo. Ntamuntu numw’arimwo.

Kw'ishure ryubakishije umusenyi, hasize ibara ryera n'iry'ubururu. Amabati arashaje. Naryo rirashaje. Rikikujwe n'ibiti birebire kandi vyinshi cane. Mu mbuga, hari ivyatsi.

ku ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi hanze hasize ibara ry'ubururu imbere iryumuhondo hejuru hasize ibara ryera hari n'itara banyeshuri bahagaze hanze bambaye impuzu z'ishuri zisa.

Mw'ishure risize ibara ry'umuhondo imbere hubakiyeho ikibaho, gisize ibara ryirabura. Ryandikishijweho ingwa z'amabara atatu: iyitukura, iyera niy'ubururu.

Inyubako isanzwe ikoreramwo ubushikirangaji bw'amagara abantu yubakishije amatafari atukura hanze hari ibiti vyiza bitondetse kumurongo namashurwe kumbuga hari ibiti biriko amadarapo atatatu iryo hagati ni iry'igihugu c'Uburundi.

Ishure risize irangi ryera n’iritukura, hasi har’amabuye, rikikijwe n’ibiti vyinshi birebire, inyuma yaho har’imiduga ihahagaze itatu, hirya yaho hari yindi nzu irukwayo.

Mw'ishure abanyeshure baricaye bariko bariga bambaye impuzu zisa bose hejuru amashati yera hasi naho ibisa n'ubururu, imbere yabo hari umupfasoni w'umushatsi wirabura mutomuto ariko arabigisha, hirya yiwe hari imeza yiwe n'intebe biteretseko isakoshi.

Mw'ishuri risize ibara ryera hari ikibaho canditseho amajambo y'ikirundi, yandikishijwe ingwa y'ubururu niyera, hejuru hari udupapuro duto twanditseko indome dutonze k'umurongo.

Igorofa irimwo amashuri menshi, isize ibara ry'ubururu, imbere yaho hari imbuga irimwo ivyatsi baharuye, hari n'ibiti birebire hirya har’amashuri matoya afise ibara ryera.

Mw'ishure ryubakishije amatafu ari n'umusenyi intebe zitonze ku murongo nta we urimwo n'umwe inyuma hari ikibaho cirabura candikishijeho ibararyingwa ryera amadirisha aruguruye hejuru amabato afatishijwi ibiti.

Ishuri ,risa nkirishaje risize ibara hasi ry'irabura, ku mpande ry'ubururu, hejuru iryera. Amabati asa n'ayatukura. Imbere yaho har'igiti c'umwembe. Mu kibuga hateye ivyatsi. Hakikijwe n'ibiti vyinshi.

Amashur' asiz' ibara ryer' atonze k' umurong' asakajw' amatigura, mu kibuga har' umusenyi n' amabuye, hagati hashinz' ibendera ry' igihugu cu Burundi, har' umuntu w' umugab' arik' ararengana, hirya har' uwuhagaze munsi y' igiti.

Amashure atonze k'umurongo asakajwe amategura yirabura, yubakishije amatafari n'umusenyi, imiryango irugaye, n'amadirisha arugaye, imbere yaho har'ibiti vyinshi bihakikuje, mukibuga har'icuma kihashinze.

Igorofa irimwo amashure ni rinini ryubakishije amafatari n'umusenyi risize amabara yera nay'ubururu imbere yaho hari igiti kinini c'amashami maremare munsi hari imiduga ihahagaze ifise amabara yera. Mu kibuga hashinze idarapo ry'Uburundi.

Mwishure rishaje, umuryango nuwikibaho warameneste, imbere mwishure haracafuye hari umwanda intebe ntizipanze amadirisha arugaye harububati buri imbere atakintu kirimwo ariko bushaje.

Ibarabara ririmwo umusenyi mwinshi n' amabuye. Hirya yaho hahagaze imiduga myinshi itonze ku murongo. Imbere yayo hari igorofa yubakishijwe amabuye, amatafari n' umusenyi. Isize ibara ryera. Iruhande hari ibiti birebire.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Risakajwe amategura, mu kibuga hamanitse amabendera abiri. Hirya y'aho hari imodoka ihahagaze, hari abanyeshure b'abahungu bambaye impuzu zisa z'ishure bariko bararengana.

Amashure yubakishijwe amatafari n'umusenyi hejuru asize ibara ry'ubururu munsi ibara ryera imbere yaho hatondetse uduti tugufi tw'icatsi kibisi turimwo amashurwe. Ku mbuga hari umusenyi n'amabuye.

Mw' ishure ryubakishijwe amatafari n' umusenyi. Imbere, hari ikibaho cirabura gisize hejuru ibara ryera. Candikishijweho ingwa z' amabara atukura, ay' ubururu n' umuhondo. Hacafyeko umwana, imbere yaho hari intebe z' igiti .

Kwishure ahasanzwe habikwa inyabwonko, hari meza zibiri vy'ibiti hariko inyabwonko zibiri, hirya hari izindi nyinshi zifukishijwe igishashe cirabura inyuma yaho harakabati karimo ibipakuro.

Igorofa ririmwo amashure nerirerire rikikujwe n'ivyoumuma bisa n'ubururu hasi mu mbuga hari amabuye n'umusenyi hamanitse ibe ndera ry'igigikurwe c'uburundi musi y'igiti gihari hatonzemwo imodoka nyinshi cane.

Amashure yubakishije amatafari n' umusenyi. Hejuru afise amabati asize irangi ritukura. Hari abana babiri bariko bararengana. Hakikujwe n' imisozi n' ibiti. Hirya yaho, hari ayandi mashure atonze ku murongo.

Kw'ishure yubakishije umusenye n'amatafari mu kibuga hari amabuye n'umusenyi higa hari ibiti bitonze ku murongo ashinze igiti kimanitse ko ibende yagiwe c'uburundi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hasize ibara ry'umuhondo n'iryubururu, hanze hari uduti dutatu twiza tw'amashurwe tuhateye, mu mbuga n'umusenyi, hirya hari abagabo batatu bahicaye.

Kw' ishure, ah' abana barira, har' imez' ishaje hariko n' amasahani n' igikombe afise amabar' atukura n' icatsi na yera, iruhande har' intebe hasiz' ibara ryera n’iritukura.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi ,hejuru hasize ibara ry'ubururu, hakikujwe n'ibiti vyinshi vy'imikaratusi, hasi hari ivyondo n'amabuye, hirya har'amazu menshi atonze k'umurongo.

Mu kibuga c' amashure hari imodoka nyinshi z' abavyeyi baje gutora abana. Hirya yaho, hari amashure yubakishije amatafari n' umusenyi asize ibara ryera. Akikujwe n' ibiti birebire.

Amashure yubakishijwe amatafari n'umusenyi asiza ibaragera ni menshi atonze ku murongo akikijwe n'ibiti vyiza birebire iruhande ahagaze imodoka yera mu kibuga haramabuye n'umusenyi.

Ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi. Imbere hari ikibaho cirabura candikishijweho ibara ryera ry'ingwa. Iruhande yaryo hari umuryango wugaye n'ingufuri. Imbere hari intebe z'igiti zitatu.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi asakajwe amabati hirya hari iyindi nini isakajwe amategura imbere yayo hari uduti dutonze ku murongo arimwo n'amashurwe 'icatsi imbere yaho hari abantu babiri bariko bararengana.

Amashure atonze kumurongo, imiryango isiza ibara ry'umuhondo, amadirisha asiza ibara ritukura, hose harugaye, hanzie mu kibuga hamanitse ibendera ry'igihugu c'uburundi, inyuma y'amashure hakikishijwe n'ibiti birebire vyinshi.

Ko'ishure isize ibara ryera n'uryubururu hasi hirya hari ibiti vy'imwembe birebire binini hari abanyeshuri bahagaze musi y'ivyo bite hanze ku mbuga hari umusenyi n'amabuye.

Ishure ryubakishije amatafari numusenyi risize ibara ryubururu risakajwe amategura hiryayaho hari iyindi gorofa ryubakishije amatafari numusenyi risize amabara yera risa neza hakikujwe nibiti

Kwishure ryubakishije amatafari numusenyi amadirisha arugaye imiryango irugaye hejuru hasakajwe ibibaho hanze hari ibiti birebire vyiza hirya yishure hari ayandi mazu atari amashure

Ishure ryubakishije n'amatafari n'umusenyi hejuru hasize akabara kera ku gihome hubakiyeko ikibaho cirabura canditseko amatariki bakoresheje ingwa iy'ubururu, iy'umuhondo n'iyitukura.

Ishure rishaje risize ibaragera hejuru hasi rirabura rikikujwe n'ikibaho kirekire cirabura candikishijweho ingwa yera n'iyirabura amadirisha rugaye hejuru hari amatarabiri hari intebe zishaje z'abanyeshuri bicarako.

Igorofa irimwo amashure yubakishije amatafari n'umusenyi asize ibara ryera hanze mu kibuga hari abana b'abanyeshure bariko bararengana bambaye impuzu zisa z'ishure hari n'ibiti bitonze ku murongo.

Igorofa irimwo amashure isize ibara ry'ubururu. Imbere yayo hari iyindi shure risanzwe, rifise amadirisha atukura n'amabati atukura. Atandukanijwe n'ibiti birebire bisa n'icatsi kibisi.

Mwishure hasize ibara ryera hari ikibaho cirabura candikishijweho ingwa yera hejuru y'ico kibaho hamanitse udupapuro twinshi dutonze ku murongo dufise amabara y'umuhondo n'ayoururu.

Mw'ishure hasize ibara ryera n'iritukura imbere hubakiyeko ikibaho candikishijweho ibara ryera niry'ubururu; handitseho ikirundi.

Abanyeshure basohoye intebe bazishira mukibuga bariko barakurikira abagenzi babo bahiganwa batsindira ibihembo, bambaye impuzu zisa zishure amashati yera n'izindi zisa n’ubururu, aho bicaye hakikujwe n'ibiti.

Ishure ryubakishize amatafari n'umusenye hasi haciye umurongo wirabura hejuru wera hari ikibaho cirabura candigishijweho ingwa ifise ibara yera hari imeza impande yaho hari intebe.

Mw'ishure hasize ibara ry'umuhondo, ku kibaho handikishijwe ibara ryera, hejuru y'ikibaho hari udupapuro twinshi dutonze k'umurongo dufise ibara ry'ubururu niry'umuhondo.

I gorofa yubakishije amatapfari n'umusenyi, isize ibara ryera hejuru isize amabati yera, hasi hari umunyeshuri yicaye yambaye ishati y'umuhondo imbere yiwe harimusenyi n'amabuye.

Iri shure risa n'irishaje hasize hasi ibara ryirabura n'iryubururu, hejuru iryera. Amabati asize ibara ritukura. Mu kibuga hari ivyatsi hari n'igiti c'umwembe gihari.

Kw'ishure ryitiriwe umutima mweranda ibujumbura, ryubakishijwe amatafari n'umusenyi hari ibiti vyinshi birebire bihakikuje, hasize ibara ry'ubururu hasi ibara ryirabura.

Igorofa nini irimwo amashure y'abana bakiri bato isize amabara atukura ay'icatsi, ayera, ay'umuhondo ,ay'ubururu. Mu kibuga abana bariko barakina abandi bambaye amasakoshi mu mugongo hakikujwe n'ibiti.

Kw'ishure rishaje cane hejuru hasa nabi harasenyutse, hasi umuryango uruguruye ,iruhande hasize ibara ry'ubururu musi iryirabura, hejuru iryera inyuma yaho har'intebe.

Kw'Ishure ryo Mungagara ryitiriwe umweranda Gaburiyeri hakikujwe n'ibiti birebire vyiza, umuryango uruguruye, hubakishijwe amatafari n'umusenyi.

Ishure ryubakishije namatafari umusenyi risize ibara ryera mukibuga hari abanyeshure bahagaze hari nimodoka yishure ibarindiriye ngo batahe inyuma yaho hari amabuye aharunze menshi

Aho abanyeshuri bigira ibijanye no gukoresha inyabwonko, haruguruye. Hubakishijwe amatafari. Abigisha babo babiri barahahagaze. Inyabwonko nyinshi zitonze ku murongo ku meza zikikijwe n'intebe z'ibiti.

Igorofa ririmwo amashure risize ibara ryera ryubakishije amatafari numusenyi hanze hari abanyeshure bariko bararengana hari ibiti bihateye bigufi vyamashurwe mumbuga hari ibendera ryigihugu cuburundi

Mu kibuga c'ishure hari ibiti vyinshi binini cane, hagati hari igiti kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi. Hirya yaho hari imodoka yera ihagaze munsi y'igiti. Inzu ihari isakaje amategura.

Aho umushikiranganji w'amagara y'abantu akorera, hasize ibara ryera, hasa neza, hari intebe zo kwicarako hanze, mu mbuga hateye udushurwe twiza n'ivyatsi, hejuru hasakajwe amabati, imiryango irugaye n'amadirisha arugaye, hari igipapuro kiri hanze kimanitse k'urugi.

Igorofa ririmwo amashure ryubakishije amatafari numusenyi risize ibara ryera hanze hari iyindi nzu bikorerwamwo imbere yaho hari imbuga irimwo umusenyi namabuye hagati hari igiti kirekire

Amashure arugaye yubakishije amatafari n'umusenyi akaba asakajwe amategura. Mumbuga hari umusenyi n'amabuye. Imbere yaho har'uduti twiza tugufi tw'icatsi kibisi.

Aho abigisha baba inzu ifise ibara ry'umuhondo ,hasi hari ibara ryirabura ,amabati asize ibara ritukura. Hanze hari ibiti bitonze ku murongo vy'amashurwe vyiza ,hari n'ivyatsi impene iriko irarisha.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi ; hejuru hasize ibara ry'ubururu. Imbere y'aho hari ibiti bitonze umurongo, birebire. Hirya hari utundi tugufi, dutatu, dusa neza. Mu mbuga hari umusenyi n'amabuye. Hirya y'aho hari ikaburimbo.

Amashure atonze kumurongo asakajwe amategura harI ivyuma bikikije ahantu abana bakinira bisize ibara ryubururu inyuma yabo hari igiti kinini imbere hari ibikinisho abana bakinirako

Amashure atonze umurongo yubakishije amatafari atukura amabata asiza ibara ritukura ivyuma bihakikuje bisize ibara ry'ubururu abanyeshuri barihanze ari benshi hari abantu batatu bariko bararengana mu mbuga.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, mu mbavu hasize ibara ryera, ku mabati hasize ibara ry'ubururu, mu kibuga hari abanyeshure bahetse ama sakoshi yirabura bambaye n'impuzu z'ishure zisa bariko bararengana, imbere y'amashure hateye uduti tugufi tw'amashurwe.

Ko'ishure risa nk'irishaje hejuru ryarasenyutse isize ibara ry'ubururu n'igera muyanguruguruye amadirisha rugaye bari abagabo babiri bariko bararengana umuyambaye umupira wirabura n'i pantaruyela.

Ishure ryubakishijwe amatafari numusenyi bisize ibara ryumuhondo imiryango namadirisha birugaye imbere mumbuga hari uduti tugufi tuhateye dutonze kumurongo

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Amadirisha arugaye, imbere hari ivyatsi bikase neza, abanyeshure barimwo bambaye Impuzu zisa z'ishure, hari ibiti bihakikuje.

Amashure atonze ku murongo asakajwe amategura yubakishije amatafari n'umusenyi imbere yayo hari ibiti hirya hari ibarabara ririko riracamwo abantu n'imiduga hakikijwe n'ibiti birebire.

Igorofa zitatu zirimwo amashure, imwe ifise amabati atukura, mu mbuga zaho hari ivyatsi vyinshi, ikikijwe n'imisozi miremire myiza, hirya yaho hari ayandi mazu.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, imbere yaho har'igiti, mukibuga har'abana b'abanyeshure bambaye impuzu zisa bariko bararengana bahetse nam'asakoshi, hirya yaho hakikujwe n'abandi bana bariko baraganira.

Igorofa irimo amashure yubakishije amatafari n'umusenyi isize ibaragera mu mbuga hari abanyeshure bariko bararengana imbere hari n'umwigisha wabo hakikujwe n'ibiti birebire.

Mwibarabara ririmwo umusenyi myinshi n'amabuye hirya yaho hari imiduga itonze ahirya yaho, kandi hari ibiti birebire biri mu mazu menshi ahirya yaho hari abantu b'abagabo bariko bararingamye.

Amashuri yubakishije amatafari n' umusenyi. Asize ibara ry' ubururu Ku mpande hari ibara ryera. Hari abantu b' abagabo babiri bahahagaze. Inyuma yabo hari uduti twiza tw' icatsi kibisi dutonze ku murongo.

Mwishure abanyeshuri baricaye bariko bariga, abahungu n'abakobwa. Ku ntebe imbere y'ameza hateretse icupa, imbere yabo ari umwigisha ariko arabigisha afise igipapuro mu minwa, yambaye i pantaru yirabura, n' umupfasoni yambaye n'ishati y'akazi yera. Umuryango uruguruye inyuma yawo hateretse akabati.

Ibujumbura kw'ishure ritiriwe mutima mweranda mubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara ry'ubururu ku muryango no ku madirisha hanze hari ibaraba ry'ikaburimbo ririmwo abakobwa babiri bariko bararenga anu.

Kw'ishure ryubakishije amatafari numusenyi , hejuru hari imbaho rikikujwe nigihome cubakishijwe amatafari gisize ibara ryera kukigeraho uduga inganzi ndende .

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hanze harunze amabuye, hirya hari imodoka ifise ibara ryera n'iryubururu, y'abanyeshure, ibarindiriye ngo ibatahane. Imbere y'aho hari abanyeshure b'abakobwa, bambaye impuzu zera, bahetse amasakoshi yirabura.

Igorofa ndende irimwo amashure ya kaminuza ikikijwe n'ibiti vyinshi birebire, mumbuga hari abanyeshure benshi bariko barakina abandi baricaye. Hirya y'aho hari uduti dutoduto tuhateye.

Igorofa irimwo amashure yubakishije amatafari n'umusenyi. Isize ibara ryera. Imbere yayo hari igiti kimwe kinini. Mu mbuga hashinze icuma kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi; hari n'umusenyi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hejuru hasize ibara ryera, mu mbavu ni iryera kandi. Imbere hari kibaho cirabura Amadirisha aruguruye; umuco urasira imbere mw'ishure, intebe ziracuritse.

Igorofa ndende irimwo amashuri yubakishije amatafari n'umusenyi asize ibara ryera imbere mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uburundi, hirya hari ibiti bitonze ku murongo bigufi vy'amashugwe vyiza.

Ishuri ryukabishije amabuye n'umusenyi. Rifise ingazi ndende cane, zikikijwe n'ivyuma bisize irangi ritukura. Hirya hari iyindi gorofa isize ibara risa n'ivu, n'umuhondo, n'icatsi. Mu kibuga hari ivyatsi.

Amashure atonze ku murongo hanze hari umusenyi n'amabuye. Asize ibara ryera. Asakajwe amategura. Ku ruhande hari ibara ry'ubururu. Hari giti kinini giteye hagati yayo.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi ,intebe zitonze ku murongo nta munyeshuri arimwo. Imbere hari kibaho cirabura candikishijeho ingwa yera, amadirisha arugaye. Hejuru hari itara rifashishijwe ibiti.

Kw'ishure, igikoni cabo baratetse imbabura ziriko ziraka n'ibisafuriya binini cyane biteretseho, hirya harimeza biteretse ko ibikoresho bakoresha mu gikoni.

Ishure risize ibara ry'ubururu hasi hejuru hasize iryera, hari imbuga irimwo ivyatsi, imbere yaho hari ibiti bibiri vyumye, hirya hashinze igiti kiriko ibendera y'igihugu c'Uburundi, imbere yaho hari imodoka yera ihahagaze.

Mw'ishure rishaje, kandi risa nabi ku muryango nikibaho canditseko n'ingwa amadisha aramenetse umuryango uruguruye intebe ziri mbere ntizitonze hari akabati ka shaje karinyuma.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Risize ibara ryera rikayangana cane. akadirisha karugaye ni gato, gasize ibara ry'umuhondo. Inyuma yaho harunze amabuye n'ivyatsi.

ku kigo cy'ishure wubakishije amatafari n'umusenyi ku gihome hamanitse ikibaho cyirabura kimanitseho impapuro nyinshi cane zera zanditseko amatangazo y'ishure.

ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi risize ibara ryera hasi inyuma hari biti bitonze ry'amashurwe hari n'amabuye arunze mu kibuga risakajwe amategura iruhande y'amategura hari ibara ry'ubururu

mwishure rishaje hasi hasize ibara ryirabura hejuru iryera amadirisha yaramenetse harimwo ikibaho kirekire cane candikishijeho ingwa zitukura n'izera intebe ziratonze mwishure nta munyeshuri arimwo

Igorofa irimwo amashure, yubakishijwe amatafari hasize n'irangi ryera amadirisha aruguruye hakikujwe n'ibiti birebire vyinshi, mu mbuga hari imodoka nini ifise ibara ryera n'iry'ubururu ije gutora abanyeshure.

mwishuri imbere hasize ibara ryirabura hamanitseho ibipapuro bitonze ku murongo byanditsemo amajambo y'ikirundi higa idirisha riruguruye hejuru hasize ibaragera inyuma y'amadirisha hateye amateke

Igorofa nini irimwo amashuri, yubakishijwe amabati, amatafari n'umusenyi, isize ibara ryera n'iryumuhondo, hirya yaho hari iyindi nzu ntoya isakajwe amategura, imbere yaho hari ivyatsi.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi, imbere hari ikibaho cirabura candikishijeho ingwa yera, harimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo nta muntu arimwo, hejuru hasakaje ibiti, akadirisha karuguruye.

Igorofa ndende irimwo amashure, isize ibara ryera yubakishije amatafari n'umusenyi, imbere yayo hari uduti tw'amashurwe dutonze k'umurongo, mu kibuga hamanitse ibendera ry'igihugu c'u Burundi, hari abana b'abanyeshure bambaye impuzu zisa z'ishure.

Ishure risize ibara ry'umuhondo mu mbavu, hejuru hasize ibara ryera hari n'itara, imbere hari kibaho gisize ibara ryirabura, handikishijweho ingwa zera, imbere yayo hari imeza iriko urupapuro.

Mu kibuga c'ishure ,hahagaze imiduga myinshi cane y'abavyeyi baje gutora amanota, y'abana bari kumwe n'abanyeshuri bambaye impuzu zisa z'ishure hakikijwe n'ibiti birebire ,abanyeshuri bamwe bicaye hasi ku mabuye.

Mu kibuga c'ishure hari umusenyi n'amabuye, hirya hari ivyatsi abanyeshure bariko bararenganamwo, inyuma y'ishure hari igorofa bataraheza kwubaka, hirya yaho hari amazu menshi abantu babamwo.

Igorofa yubakishije amatafari n'umusenyi hari ivyuma vy'ubururu bihakikuje imbere yayo hari igiti kinini munsi yacu hari imodoka hirya kandi hari ibindi biti naho hari imodoka munsi mu kibuga hari ibendera gihugu cu Burundi.

Kw’ishure rifis’uburyamo, hubakishije amatafari n’umusenyi. Hanze har’imigozi imanitseko impuzu , z’abahungu n’izabakobwa. kuruhande, har’ibipapuro bibiri bihamanitse. Kumwe c’umuhondo n’ikindi cera.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, risize ibara ryera, hanze hari uduti dutonze k'umurongo tw'amashurwe atukura, hirya yaho hahagaze imodoka rifise ibara ryera hakikujwe n'ibiti birebire.

Ishure hari abanyeshure biza umuga wo kwubaka bariko barimenyereza bambaye inkuzu bose z'icati babiri muri bo umuyambaye inkofero y'umuhondo uwundi nkofero yera hirya yabo hamanitse ibipaporo vyinshi bikisama baratandukanye hari amatarabiri, ariko araka.

Abanyeshure abahungu n'abakobwa bize umwuga wogukora ibirato baricaye mwishure bambaye amashati asa n 'ubururu asa bose abandi bambaye udufukamunwa bafise ibirato muntoke n' ibindi biteretse kumeza.

Mw'ishure hariko habera inama y'abavyeyi n'abanyeshure bari kumwe. Uwukoresha inama ahagaze imbere yabo. Abandi baricaye bamukurikira. Harimwo abagabo n'abagore. Hejuru hamanitse igitambara cera, iruhande gifise amabara asa n'umuhondo n'ayatukura.

Mwishure risanzwe ryigirwaho imyuga yugusudira umunyeshure ari imbere ariko yereka abandi uko bikorwa inyuma yiwe hari ikibaho cera candikishijweho ikaramu yirabura umuryango nuwibiyo urugaye hirya nidirisha rirugaye

Umunyeshure yize ivyo guteranya ivyuma akoresheje umuriro ariko arabikora, ari mw’ishure inyuma yiwe ateretse ikintu cera co kwandikako candikishijweho ikaramu y’irabura, hirya umuryango uruguruye amadirisha arugaye.

Mwishure rya kaminuza hari intebe n' imeza hateretseko inyabwonko hari umugabo n ' umugore bahagaze abandi bagabo babiri baricaye amadirisha arugaye hejuru amatara ariko araka.

Mw'ishure abanyeshuri ba kaminuza bariko bariga, imbere yabo hari abandi banyeshure bariko bari asigurira abigisha babo bicaye ku ruhande rwo hirya batatu bicaye imbere, bafise inyabwonko imbere yabo hejuru amatara araka amadirisha arugaye.

Abigisha ba kaminuza bari munama, baricaye, umwe muribo arahagaze, arikw’abakoresha iyo nama. Yambaye ipantaro itukura n’agapira kera, idirisha riruguruye, hakikujwe nibiti birebire Kandi vyinshi.

Ishure ryakaminuza abanyeshure bize umwuga wogukora amatara bari ahobakorera ubushakashatsi ni batatu bambaye impuzu zakazi zisa imbere yabo hari inyabwonko nibindi vyuma vyinshi bariko barakoresha

Abanyeshure ba kaminuza bize ibijanye no gukora amatara, bari mw'ishure bariko bariga bambaye impuzu zisa imbere yabo hari inyabwonko n'izindi ntsinga nyinshi kumeza, amatara araka amadirisha arugaye.

Abanyeshure bize umwuga w'ugukora imodokaa ni abagabo gusa bambaye imkuzu z'ubururu zisa bari kumwe n'umwigisha wabo, ariko arabereka iyo bakora ahirya yabo hariye imodoka bari ko bakora bimenyereza hejuru hasizi ibaragera hari umutaka munini umanitse impande yawo.

Abanyeshure bize umwuga wo guteka bambaye impuzu z’akazi zisa hose zifise amabara yera n’ayatukura bambaye n’inkofero zisa zera. kumeza bariko barakorerako hatondetse amasafuriya, bafise imbugita muminwe bariko bakata ibitunguru.

Abanyeshure bariko barimenyereza umwuga wo gukora imodoka baricaye batonze ku murongo. Bambaye impuzu zisa z'ubururu bose. Ku meza hateretse ivyuma, amakaramu, ibitabo bariko barakoresha. Imbere yabo hari umwigisha.

Abigisha ba Kaminuza bari mu nama bicaye ku murongo barabana. Umwe ari imbere bariko baramukurikira. Inyuma yabo hari akabati k'igiti kamanitsemwo amazi n'isakoshi. Amadirisha arugaye. Amatara araka.

Abanyeshure bize umwuga wo guteka. Bariko barimenyereza, bambaye impuzu zisa, z'akazi, amashati yera, mu mutwe udukofero twera, aho bari hari amasafuriya menshi cane. Hari n'indya zitetse, z'amafi.

Ku bitaro vy'i Karusi amazu yubakishijwe amatafari n'umusenyi. Hanze hari ibiti vyinshi vyiza bigufi biteye ku murongo. Hari n'intebe bubatse, hirya hari amazu y'amategura. Hakikujwe n'ibiti.

Abanyeshure benshi bari aho bigira ibijanye n'inyabwonko. Bicaye ku ntebe batonze umurongo barabana. Hari inyabwonko nyishi zifise ibara ryera, umwe wese imbere yiwe.

Abanyeshuri bo muri kamunuza bari mw'ishuri bariko bariga bamwe baricaye abandi babiri barahagaze imbere abigisha babo bicaye iruhande ku ntebe zitatu bakurikira ivyo bariko barasobanukirwa umuryango uruguruye impande hari imeza iteretseko icupa.

Abanyeshure bize umwuga wo gukora amatara bariko batimenyereza. Ni abagabo batatu bambaye impuzu zisa z'ubururu inkofero zisa n’umuhondo. Bafise ivyuma biteretse kumeza vyinshi ibindi babifise muntoke barunamye bariko barakora.

Abanyeshure ba Kaminuza bize ibijanye no kuvura bariko barimenyereza umwuga. Aho bari bambaye amashati yera bari kumwe n'umwigisha wabo. Bambaye n'udupfukamunwa n'udukofero twera. Iruhande yabo hari akabati karimwo imiti myinshi.

Abanyeshuri bize umwuga wo kubaza bariko barakora bimenyereza aho bakorera hari intebe ngufi hirya yaho hari umwigisha wabo yambaye impuzu zi tukura abereka ivyo bakora bubakishije amatafari.

Mw'ishuri ryubakishijwe amatafari n'umusenyi, abanyeshure baricaye bariko bariga. Imbere yabo har'umupfasoni yambaye impuzu itukura n'imishatsi nyinshi ariko arabigisha, hirya yiwe har'uruwundi w'umugabo yicaye imbere yiwe afise inyabwonko.

Mu mbuga y’ishure , har’amabuye n’umusenyi. Har’ivyuma bitonze kumurongo bisiz’ibara ryera. Hirya yaho har’abanyeshure bariko barakora imikino yo kwinonora imitsi. N’abahungu n’abakobwa. Bakikijwe n’ibiti vyinshi binini.

Abanyeshure bize umwuga wogukora ivyuma, bariko barimenyereza ,bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi zisa, babiri muribo bambaye inkofero umwe iy'umhondo, uwundi iyera. Kugihome hari amatara ariko araka, imeza bariko barakorera ko iriko ivyuma.

Abigisha ba kaminuza bari mu nama, abagore n'abagabo. Imbere yabo, abapfasoni babiri bariko bakoresha inama. Hagati yabo hari intebe yirabura atawicayeko, ku meza iri imbere yabo hari inyabwonko.

Ko'ishuri rya kaminuza abanyinshuri barimw'ishure baricaye bariko bariga mwigisha w'abo ahagaze imbere y'ababigisha hakikijwe n'ibitambara bimanitse hejuru ridisha rirugaye umuryango uruguruye hari intebe nyinshi zitagira abazicayeko.

Kw'ishure rya kaminuza abanyeshure baricaye, abahungu n'abakobwa. Umwigisha wabo ariko arabigisha. Yambaye impuzu zirabura. Hari intebe zitagira abazicayeko. Hejuru hamanitse ibitambara bisa n'umuhondo.

Umugabo ariko akora imashini, yambaye impuzu y'ubururu ahari hubakishije amatafari n'umusenyi, hejuru hamanitse itara rirerire, hirya yiwe hari intebe atawuyicayeko.

Abanyeshure bize umwuga wokurima no korora bari mumurima baruko barakora ubushakashatsi mamateke ,irengarenga bambaye impuzu zisa, rifise ibara ryera, umuhungu numukobwa.

Abanyeshure biz' umwuga wo gukor' umuyagankuba bari mw' ishure bariko barimenyereza , ku mez' aho bicaye n' inteb' impande har' ivyuma bariko barakoresha, hejuru yabo hahagaz' abagabo babiri ba bigisha bariko barabereka, abo banyeshure bambay' impuzu z' ubururu bose.

Mu banyeshure ba kaminuza, bicaye mw'ishuri. Ni babiri. N'umugabo ahagaze w'umwigisha wabo, ariko arabasigurira. Imbere yabo, hari inyabwonko imwe, n'inyuma hari iyindi nyabwonko, atawuriko arayikoresha. Hirya yabo hateretse intebe yirabura atawuyicayeko.

Abanyeshure bize umwuga wogukora ibirato bari mw'ishure bariko barimenyereza umunyeshure wese afise ikirato muminwe ikindi giteretse kuntebe bafise imikasi bamabaye impuzu zishure zisa.

Abanyeshure b'abahungu bizi umwuga wo gucapa bicaye bariko barimenyereza bambaye impuzu zisa bicaye musi y'igiti iryabo hari umuntu w'umugabo, ariko araringana yambaye impuzu zirabura aho bari hari ibikoresho bariko barakoresha.

Abanyeshure bize umwuga wo guteka, bambaye impuzu zisa, izera n'izitukura. Aho bariko barakorera, ku meza bafise amasafuriya, imbugita, umuntu, igitunguru, indimu.

Mu kibanza abamenyeshamakuru bateguriramwo amakuru hari ivyuma vyinshi bifata amasanamu n'ibifata amajwi birebire vyirabura. Umugabo umwe ahakora yambaye ipantaro yirabura n'ishati yera. Yambaye n'agapfukamunwa.

Mw'ishure rya kaminuza abanyeshure baricaye bariko bariga. Imbere yabo hari umwigisha wabo w'umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yirabura. Ariko akoresha inyabwonko nini hejuru hari utara imiryango irugaye.

Abanyeshure ba Kaminuza bariko bakor’inama. Bicaye mw’ishure, abandi babiri b’abapfasoni bariko bababwira ivyo bokora. Umury’umwurugaye, uwund’uruguruye. Hejuru har’amatara ahamanitse manini cane.

Abanyeshure ba kaminuza bari munama bicaye kuntebe zitukura bambaye impuzu zisa bose inyuma yabo hari igitambara kimanitse gifise ibara ritukura nintebe bicayeko zirasa

Abanyeshure biz’umwuga wo guteka , bariko barakora imyimenyerezo , bateka, bambaye impuzu zera, n’inkofero zera , umwe muribo, yambay’agafuka munwa.

Abanyeshure bize umwuga wo kwubaka; bariko barimenyereza, bambaye impuzu zisa n'ubururu. Aho bari amadirisha arugaye, ariko umuryango uruguruye. Inzu barimwo yubakishije amatafari n'umusenyi bisize ibara ryera.

Igorofa irimwo amashure ya kaminuza. Abanyeshure bari hanze, abahungu batatu n'umukobwa umwe. Bafise ibitabo mu minwe. Hanze har'ibiti, inyuma y'aho hari ayandi mazu y'amashure menshi atonze k'umurongo.

Abanyeshure ba kaminuza baricaye bariko bariga. Amadirisha arugaye hariko ibitambara bire bire. Amatara ariko araka. Imbere yabo hari umugabo ariko arabigisha. Imbere yiwe hateretse imeza zibiri.

Umukozi wo mw'ishira hamwe rijeje kwiteza imbere ry'abagore, ariko arakora yakira abashasha baje, ariko akoresha inyabonko yerya wi we hari umugabo yambaye ishati y'ubururu.

Abanyeshure bariko bimenyereza umwuga wogucuruza amameza ariko ibintu vyinshi bacuruza akikuje nabandi banyeshure bariko barabiraba hasize amarangi atandukanye hari nimeza atakintu kiriko

Abanyeshure bize umwuga wo kuvura bari aho bakorera ubushakashatsi; bambaye impuzu zisa zera bose. Imbere ku meza aho bari, hari ibirahuri, akayiko n'amacupa, n'ibindi bikoresho bakoresha.

mwishure hari abanyeshure bo muri kaminuza abahungu n'abakobwa bicaye bariko bariga imbere yabo hari umufasoni w'inzobe nyinshi ariko arabigishe mbere yiwe hari imezi ishashe nigitambaro cy'umuhondo hateretse n'ichupa ry'amazi inyuma y'ibe hari intebe zitatu zirabura

Abanyeshure basanzwe biga inyabwonko barimw'ishure bose bicaye begereye inyabwonko zabo bamwe baricaye abandi barahagaze n' abakobwa n'abahungu inyuma hari ntebatawuzicayeko imbere yabo hari ikibaho.

Abanyeshure biga umwuga wo kuvura bariko barimenyereza. Aho bari hari agatanda inyuma yabo hari akabati karimwo imiti barahagaze bambaye impuzu z'akazi zisa bose zera.

Mw'ihinguriro rikora amasabuni, abakozi barahagaze bariko barakora, bambaye impuzu z'ubururu n'abandi bambaye izera. Hakikujwe n'ivyuma binini ifise ibara ry'icatsi kibisi.

Abantu babiri, umugabo n'uwundi mugore, bari mu gashamba bariko barafata amasanamu, umugabo yambaye inkofero, hirya yaho hari ibiti vyinshi, bafise n'ibikoresha muntoke bariko barakoresha.